Ka Super Shop okuna oongodhi dhi li kofanditha; ha dhi kalako metitano eluudhe mu Novomba kehulilo lela, ha dhi kalako metitano elku sigo omu Novomba.

Iimaliwa yo kondje yoshilongo oyina ongushu ohatu yi longitha okuyi longela opo tuvule uuna aantu taayi koshilongo hono kuna iinima tayi landithwa ngaashi iiyenditho yomombanda ohatu vulu oku kalanda niimaliwa yokoshilongo hono opo pu etwe iiyenditho mbyono yo pombanda mo Namibia

Ehala lyoku lila mono hamu telekwa iikulya yomaludhi ga yooloka gi ili nogi ili, hamuningwa otee, okoothiwa noshowo iikulya yilwe.

Olyo eshina lyombaanga ndi hali longithwa okukutha iimaliwa kondje yombaanga. Uuna wahala oshimaliwa shoye owuna okukala wakakutha kondje yombaanga tolongitha eshina ndi.

Ositola mono tamu monika hamu landithwa ootiivii, oofunguna, iitaafula, iipundi nosho tuu. Otamu monika ookila dhokutalaleka iinima yi talale nawa, opo kaayi ninge nayi. Otamu monika wo iikutu, oondjatha nosho tuu.

Omukalo gokutala kutya kombaanga yoye oku na ingapi oho longitha nduno omukalo gokulongitha omapungulilo gopangodhi, to tala kutya kongodhi yoye oku na ingapi, to tula mo oonomola dhoye dhomeholamo, opo wu tseye kutya kombaanga yoye oku na ingapi koBank Windhoek.

Eshina lyoku kosha tali monika lili kofanditha, kwali lina N$8799, ashike paife olina N$ 7999, olili kofanditha.